Ekisudhe nga kinhinye kugumu kumuti oguli mukibira, ebisudhe bino bitera okwaganibwa mubifo bingi omuli amakumiro agebisolo walala n'ebibira era nga biboneka bulungi kiretera abantu abendhaghulo okwiidha okubibona oba okulambula.

Omukyala omusawo ogh'omu ilwaliro nga ali kukebera omukyala omulwaire aidye okumwidhandaba nga kuliya ogh'ekisenge wemuli waligho omusaadha alinze ku musawo onho n'omulwaire.

Ebisolo bibiri ebyekika ekyagirafu nga birina enkoto empanvu byemeraire mungira emu eyeitaka ebita mwiikumiro eryebisolo lino. Kumpi nhengira eno ghaligho obusikosiko obwiidwire kapanga walala nh'emiti emitontono.

Omukyala nga abeese omwana kumugongo yetika n'eitooke lyavootema mulusuku alimukutwala waka asobole okufuna ekyokulya kyanhalya ghalala n'efamireye.

Omukyala omu nga ayambaire ovolo yebise yenayena nga alikutawa omuzinga okuva mubbokisi edhimu dhabaire ayayiramu endhuki dhino.

Amayumba aga zimbibwa ku ngilla ebisa abantu nga mu maiso gha amayumba ganho kumpi nhe engila ghaligho omuti ogwa masanhalaze nga einhuma gha amayumba ganho ghaligho olusuku olwa matoke.

Absaadha basatu nga bali mu lyato bali kukuba enkasi bali kuseyeeya ku maadhi nga bagemye ebyenhandha nga bagya ku bukalu obwa maadhi ganho.